I cal man tye ka nyuto cal pa coo mapol, magitye ka tuko odilo, odilo eni ajoni tuko ni odilo ne gi mayo amaya jo mukene kono tye magupoto ping gitye i ngom jp ,ileme gitye ka teme me mako odilo odok botgi.

I cal eni -ni ati ka neno waci ni eni peta kic ma kitoto atota kun tena ki keto kacel ento mukene bene bedi iwaci ki muku butte woko

Eni cal gunya obedo tye i dye lum kene kun teno oketo cinge i doge gin bene kicweyogi i cal pa dano lwet cingi wa ki kit ma ginen kwede weng tye calo dano kikome.

I cal man atye ka neno cal adungu adungu acel- adungu makijingo ajinga tye kidong cal dano mabene kigoyo agoya bene tye makiketo kenyo adungu acel tye makijingo tye ki ngom.

I cal man atye ka neno pi madit i cal man bene atye ka neno yeya matye ma ongolo pi eni bene ari gangi bene tye matye ibut pi lekosin ki bene godi ki yadi bene tye marumo kabedo man.

I cal man atye ka neno pol i cal enini atye ka neno yen ma orumo nget pii man ki bene pii man tye ka bino ki teko pa yamo matek tutwal.

I cal man atye ka neno ngat ma ocung acunga ngat ma ocungo enini oruko roc tye i cinge oruko bene bongo ma ludaktari tye i kome kibene omako lapin weyo tye icinge ki lageng wun ki dog bene.